Amewo le ŋu dze ƒe, si dze abe yame ɔu dze ƒe ene. Woƒe agbawo le woƒe nɔƒewo ke yamawo, wotsi tre le wo nɔewo dzɔm alo be woa yɔ wo le woƒe nɔnɔme wo me be woa yi woƒe dzeƒewo.

nyɔnu eve kple ŋutsu eve wó nɔnyi ɖe kplɔ̃ viaɖe ŋu hele dze ɖom ewɔabe ŋutsu la le babia biam nyɔnua ɖeka ke ɖeka hã le agbalē ɖa'si hele nuŋlɔm ɖe eme

Kpẽkulawo le gbɔsɔsɔ aɖe me lé kpẽ ɖe nu, ɖeka tsɔ xexio ɖe ta hele eƒe akaye ƒom woƒe gbɔsɔsɔ me la abe ewo kɔ yi wuiɖekɛ ene.

Fiase aɖe si ke wotu abe lɔ̃ri ene, lɔ̃ritaya le eɖome, ke nyɔnu ɖeka tsatsitre ɖe eŋgɔ, nudzadzra vovovowo le fiase sia me.